jërëjëf <hesitation> El Hadj Mbow salaamualeykum auditrices <music> ak auditeurs yiy safoo déglu seen rajo Ngaye FM 93.5 <noise> ñuy àddoo fii ci quartier Kawsara ci yoonu Baba garage <music> ci biir studio Madiagne Ndiour ñuy am mbégte ak bànneex <music> di ñëw nag ci lëkkaloo boo xam ne dañu ko àndaat ak suñuy xarit suñuy partenaires <music> <music> damay wax partenaire de tous les temps muy waa UGPM <music> <hesitation> ñu nekk nag partenaires yoo xam ne wax dëgg yàlla ci turu directeur général <music> du ñu noppi di ko wax dañu leen di delloowaat vraiment njukkal di leen ñaanal <hesitation> liggéey bi barkeel ndax nag wax dëgg yàlla lépp loo xam ne <breath> communication la jëm ci li nga xam ne moom la ñuy liggéey dañu koy ànd ak la 93.5 Ngaye FM ci kaw loolu la ñuy profité nuyu sunu wayjur bu tedd bi El Hadj Falilou Diagne di ko ñaanal yàlla xaaree ko àjjanay firdawsi <noise> <hesitation> njaboot gi mu fi bàyyi yàlla teg ci loxo di nuyu ki nga xam moom mooy présidente Fatou Binetou Diop di suma mag di suma xarit <inhales> moom tamit di ko ñaanal li nga xam ne moom la ñu ko dénk yàlla téyel ko boppam ba fi nga xam ne foofu la bëgg mu egg mu egg fa <breath> di gërëm aussi collaborateur yi mu àndal yëpp <noise> ci li nga xam ne moom mooy kër googu di UGPM <breath> mais di gërëm aussi wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ay partenaires lañu ci projet bii xam naa ni incha allah <smacks lips> ci biir waxtaan bi nañu ci ñëwaat bu baax a baax baax a baax ndax booy xool wax nañu ni émission bi ñu ngi koy amalee ci ñi nga xam ne <breath> ndimbalu Uni United purpose xam naa ne dinañu ci ñëw <inhales> tur bi xaw naa jafe xam naa ne anglais la waaye nañu si ñëwaat bu baax pour mën koo tekki <inhales> ci nag li nga xam ne moom mooy <hesitation> cadre projet tekki jigéen te ñi ko financé nekk waa USAID <inhales> ci njappandal technique gu wa Jokalante ñu ciy profité rek di nuyu au passage <inhales> Serigne Fall bi nga xam ne wax dëgg yàlla moom moo ñu yombalal liggéey bi tey nag ci plateau bi ma fiy dalal <noise> waa UGPM nag ma xaaj ko ci ñaari pàcc pàcc bu njëkk bi <hesitation> Fatou Binetou Diop la ñuy dalal mu nekk présidente UGPM moom xam naa dina ñëwaat ci bu baax ci li nga xam ne moom mooy kër googu <noise> di UGPM ndax nag samp na Ngaye ñi deñul kumpa ni man mën nañu koo bañ a xam waaye nag xam naa ni tey incha allah <inhales> na ñëw ci présenté ñu moog tonton Ndiakhate bi nga xam ni moom mooy secretaire général mais tamit dinaa dalal <inhales> tonton Galaye tey waxuma waxu to wormaal ma la <inhales> mais maa ngi ci <laughs> programme mu tekki jigéen projet tekki jigéen <breath> tonton Galaye nag moom mooy secretaire moom mooy <hesitation> ki nga xam ni <inhales> moom mooy % secretaire général lu CREC <hesitation> Assane Dieng nekk ki nga xam ni moom mooy président comité de crédit bu CREC donc tey ñaari kuréel yooyu bu ci nekk ci <hesitation> ci ñoom nañu fexe ba <noise> ñu yaatal ba nit ñi xam ni ñooy ñan fan la ñu féete fan la ñu nekk ci lan la ñuy yëngu je crois que loolu mooy nekk waxtaan bi ci kaddu gi seen xarit Badara Mbaye lay doon <coughs> ci xarala gi El hadj Mbow El Hadj boo ñu mënee yëkkatil tuuti <breath> ñu soog a door li nga xam ni moom mooy waxtaan bi <music> Ngaye FM <music> jërëjëf El Hadj Mbow ci noonu rek laay joxee présidente <music> ndax nag <hesitation> <music> non seulement jigéen la <noise> waaye nag nekk présidente ndaxte yaakaar naa ne ci table bi <laughs> kenn amu fi titre <laughs> président wala présidente ma soeur <coughs> dama lay bàyyi rek nga nuyoo ak auditeur ak auditrices yi nga xam ne ñu ngi lay déglu à travers la la 93.5
<hesitation> asalaamualeykum <hesitation> maa ngi nuyu kenn ku ne ci turam ak santam ñi ma seqal plateau bi comme ni nga ko waxee rek le secretaire général Ndiakhate Fall le secretaire général de la CREC Galaye

crédit
crédit <hesitation> ñu ngi nuyu ñëpp bàyyi wuñu kenn <hesitation> di nuyu les autorités administratives ak religieuses di nuyu le directeur <noise> de la rajo di nuyu membres UGPM yëpp waaye itam di nuyu ñi nga xam si ñoo nekk ci zone bi yëpp itam ah di beral nuyoo itam projet bi comme ni nga ko waxee ñoom ñi nga xam ne tey ñoo sabab tey ñu ñëw fii fas yéenee <music> wax li nga xam ni <hesitation> xamal nit éni lan mooy UGPM gën leen koo xamalaat kon daal maa ngi yemale foofu nuyoo bi <coughs> ba ci kanam di ñaan yàlla ci gàmmu gi nga xam ne moom la ñu paase itam
amiin amiin amiin
lépp lu ñu fi ñaan yàlla yàlla na ko suñu

amiin amiin amiin
merci
mais présidente wax dëgg yàlla ci turu directeur général <coughs> kontaan nañu ci yéen trop UGPM parce que nag vraiment kóllare gi yàgg na mais gis nañu ne yéen a ngi jàpp ci liggéey bi bu baax
jërëjëf Badara ñoo ngi lay nuyu di nuyu mbokki auditeurs yi nga xam ne dañuy déglu ngaye FM di <hesitation> <noise> sant ñi nga xamnte ni ñoom la ñu àndal di fab rek suñu nuyoo toftal ko ci <noise> nuyoo bi nga xamante ni moom la présidente nuyoo <noise> dañu ciy toftal rek <noise> suñu nuyoo xam ne ku mu nuyu rek nuyu nañ la di gërëm nag bu baax projet Jokalante jigéen <sniffs> gi nga xamante ne ni moo am ak partenariat UGPM ba yombalal ñu ñu am ay émissions yoo xam ne <sniffs> dañu ko war a réalisées

te ñi ko seq muy UGPM comme ni mu ko waxee ak CREC ndax UGPM ak CREC xam naa suñu mbokk yi bu ñu si duggee dinañu ci gën a fës

di jàppalantye di dox jëm ca kanam kon di na jaadu ñu wax leen kenn <noise> ku ci nekk mooy kan loolu mooy li <sniffs> waral lëkkaloo yi ñu lëkkaloo ak jokkoo Jokalante
<hesitation> %hu
ngir gën a xamle UGPM <sniffs> gën a xamle lan lay def gën a xamle CREC gën a xamle li nga xam ni moom la CREC di def <noise> ak surtout wane ay manoore yoo xam ni ay membres yu UGPM ak ku dul membre b UGPM te nekk ci gox bi di yëngatu

ndax xam nga jigéen ñi projet tey ci wàllu développement kenn dafa demul ñu des boo demee ci groupement yi ci mbootaay yi ñoo ca ëpp macha allah ci wàllu lim ci wàllu liggéey tamit ñoo ngi cay def liggéey yoo xamante ni liggéey yu rafet a rafet la initiative yu baax a baax initiative yoo xam ne man nañu koo man a dara mën nañu koo wane fenn fu ne kon donc incha allah ci émissions yi yooyu yëpp bëgg nañu ko cee génne ba mu fés ñu xam lan mooy UGPM xam lan lay yëngatu xam ban taxawaay la jigéen ñiy taxaw
<hesitation> tonton Ndiakhate wax na ko rek <coughs> xam naa ne projet bi nekk na ci programme nekk na ci juróom benni émission <breath> ak lu toll ci téeméeri spots yoo xam ni incha allah <breath> <hesitation> ci 93.5 11h 19h képp ku ko déglu di nga dégg li nga xam ni <inhales> mooy spots yooyu mais émission yi tamit incha allah <inhales> saa buy ñëw dina ànd ak bande annonce ñu xam ni bés sangam ci waxtu sangam <inhales> <hesitation> programme bi nañ ñëw ànd ak <hesitation> tekki jigéen ñi <inhales> tonon Galaye yow tamit dama lay bàyyi nga nuyoo ak auditeurs yi lay déglu
waaw asalaamualeykum mbokki auditeurs yu Ngaye FM ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di masawu ñëpp coono <smacks lips> xam naa ni ñu ko baaxoo defee rek may beral cant ki nga xamante mooy kilifa kër gi muy docteur Majmout <hesitation> ak ñi nga xamante ne ñëpp ñoo di ay collaborateurs am yàlla na yàlla motali seen kattan
amiin amiin
lépp luy yéene ci rajo bi yàlla na ko yàlla def ci barke
amiin amiin amiin
nuyu ñi nga xamante ne ñoom la ñu baaxoo waxtaanal xam na tey du ma ko accès ci wàllu waxtaan ba la ndax daénu ko xaw a tàmm nañu ma woowal léegi maa ngi dem toog UGPM <laughs> ak notamment UG émission * waaye rek ñu <hesitation> ziare ñëpp masawu ñëpp coono comme ni ko Fatou binetou ñaanee ci <hesitation> jamono bu tedd bi ñu nekk muy wàllu gàmmu
gàmmu gi <hesitation> <hesitation>
lépp loo xamante ne ñaan nañu ko ci yàlla na ko yàlla nangu
amiin amiin amiin
wasaare ko <coughs> ci àdduna si te def si jàmm ci réem mi def ko ci réewu jullit yëpp
amiin amiin
si barke aleyhi salaatu wa salaam
amiin
ñoo ngi masawu tamit di ziare ñëpp di masawu ñëpp coono
amiin <inhales> jërëjëf <hesitation> tonton Galaye mu mel ne nag ki nga xam ni <noise> maa ko xaw a tey nag tuuti mujjee ko ndax moom comme que moo moo féete ci wàllum koom gi <laughs> te man xam naa ni damaa bëgg crédit pour takk ñaareel ah ma soeur ah waxu jigéen la ñuy wax tey tekki jigéen ñ
mon frère
ma bëgg cee profité rek ma wax ko ndànk
waaw rime ko
waaw wo woy buy buy këpp gaal kenn du ko woy ci tefes di <laughs> Assane
<laughs> waaw
dama lay bàyyi nga <laughs> nga nuyoo
jërëjëf <laughs> Badara <hesitation> asalaamualeykum <noise> mbokki auditeurs yi ak mbokki auditrices yu Ngaye FM ak mboolem tund yi nekk ngaye ak li ko wër mbokki jullit yi mbokki talibe yi ñëpp ñu ngi leen di nuyu <coughs> ku nekk ci turam ak santam nuyoo bi nag comme ni ko mbokki yi jiitu waxee rek dañu koy tàmbalee ci borom kër gi borom kër gi digganteem ak UGPM digganteem ak waa développement xam nañu ko kon dinañu ko sant bu baax a baax di ko gërëm waaye xam ni développement moom loolu rek la <hesitation> ginnaaw bu loolu wéyee itam dañuy ànd ak mbégte tey <sniffs> ci teew fii ci waxtaanee lépp li nga xam ni dafa jëm rek ci liy yéwénal dundu doomu aadama ndax fi mu nekk nii moom lépp lu nit di def jëmul ci lenn lu moy ci anam yi muy dundee nan lañuy def ba mu gën a yéwén loolu rek moom mooy mooy mooy taxawaay moom lañu fi war a nekkee ñoo ngii daan ñaan suñu borom yàlla defal ñu ci émission bii ñuy def nii ak li ñu nar a sumb nii suñu borom defal ñu si <hesitation> lu kawe suñu njort jërë ngeen jëf
jërëjëf <hesitation> Assane mu mel ni <hesitation> <noise> damay wëlbatiku rek ci présidente <inhales>

ak partenaires yi ñu àndal ñoo ko seq <hesitation> il faut que ñu xam UGPM parce que nag ma soeur <hesitation> am na ñu sobul ne man am na ñoo xam ne ni naam dinañu romb UGPM wala dinañu ko dégg te xamuñu lan mooy UGPM tey <breath> <hesitation> li may njëkk a laaj sax mooy <hesitation> date de création am parce que nag <inhales> nit ñi dina xaw a dina xaw a kii tuuti parce que mën naa ñëw sax ci sumay ñëw si ay jeux concours di ko laaj donc askan bépp nañu ma ci déglu <breath> ban at lañu créé li nga xam moom mooy UGPM ak li nga xam moom mooy généralité lan mooy UGPM lan la lamboo ak lan lañu fay def concretement askan wi mën koo xam <smacks lips>
ah merci beaucoup Bdou yaakaar naa UGPM <hesitation> boo ko doon xool dañu ko adapte ñi jàng alxuraan loolu la ñuy wax mooy union des groupements paysanes de Mekhe maanaam mbooleem seen mbooleem baykat yi nga xam ni si ñoo nekk ci Ngaye ak li ko wër te dal yi nekk fii ci Ngaye foofu kër googu la ñuy wax UGPM
UGPM
waaw ñoo ngi ko crée en 1985 te kenn ku ne xam nga ni 85 li fi xewoon ci lañu doon wax nouvelle politique agricole ak <hesitation> nouvelle poli lépp daal c' est nouvelle

ci la énu feral baykat bi tu <hesitation> ñu tuddee ko desengagement de l' Etat ndax am na lu baykat bi tàmmoon démb ak barki démb mu jékki jékki wax dëgg yàlla <noise> mbir mi nag bette trop <hesitation> ay doomu gox bi gis ni wax dëgg yàlla mbir a ngi nii moo xam ne war nañu cee taxaw ndax bi mu amee itam dafa tasante woon ak loo xam ne dakoo précédé mooy la crise des années 70 nga xam ni sécheresse bi dafa ñëw jur gi di dee tissu herbacé bi dem bari na ay ay ay ay ay effets néfastes yoo xam ni loolu amoon na ko ci la doom yi gox bi xooloon ni lii kat du kenn koo xam ni si moonu ko mën a doxal moonu ko mën a defal foog ñu doon kenn ngir mën koo def du ma ci mën a bañ a cité ku mel ni Birane Gueye <hesitation> feu Ndiogou Fall feu Falilou Diagne

<hesitation> di ci liggéey bi liggéey bu am solo <hesitation> tey jii nag bu ñuy wax ni booba juróomi groupements ñoo ko créé léegi nag ñu ngi toll ci juróom ñaar fukk ak juróom benn yoo xam ne si ñoo nekk ci UGPM UGPM nag li nga xam si moo ko tax a jóg mooy la gestion et la restauration <coughs> de l' environnement

ñu ni dañuy toog nag mbir mi ñu defar suuf si puisque suuf <noise> comme ñun mooy sunu jumtuwaay dañu ko war a defar ndax suuf daf ni loo ma jox ma jox la ko
ma jox la

fexe ba defar environnement bi tam jëmbat garab yi di ko leen toppatoo ndax garab dafa baax ci nit waaye dafa baax ci àll <noise> dafa baax ci lépp li nga xam ni

beneen jubluwaay bi c' est de développer des activités génératrices de revenu ndax <hesitation> loolu itam dafa am solo ñu xam ko

di sakku am koom sakku am koom nag ci anam yoo xam ne si yu mucc ayib la loo xam ni sunu diine dakoo gërëm waaye sunu aaday réew itam dakoo nangu waaw lépp loo xam ne si moom la ñuy def daal ci wàllu charte boobu nañu xam ne foofu la ñu ko foofu la ñu ko sës beneen bi ci des fexe ba lutté contre l' exode rural

waaye fexe tam ba tey nit ñi nga xam ne ñoo doon dem ñu fexe ba vraiment freiné l' exode rural ndax kenn ku ne xam na ni xale yi ñi nga xam ni les bras valides dañu doon dem dem ci les grandes villes ak les zones cotières pour am loo xam ne si vraiment moom la ñuy <hesitation> liggéey mën koo indi ci kër gi

loolu fi fo tax na vraiment ñu ni ci suñu beneen objectif 3 dañuy freiné li nga xam ni <sniffs> moom la ñuy wax l' exode rural
beneen bi ci des la valorisation de l' identité paysane

pourtant am na lu muy def li muy def di ci dund di ci dundalu njabotam di ci dundal ñeneen ñi nga xam ni bayuñu léegi looloo tax ñu ne loolu dañu ciy taxaw vraiment fexe ba valorisé ko jox ko gëdd ba nga xam ni nit ki day am honneur

ndax lépp li nga xam ne si moom la énuy def ci kër gi lay juddoo

jàmm am fi ci wàllu social waaye tamit jàmm am fi ci wàllug koom jàmm am fi ci wàllu culture ndax yooyu nga xam ni moom laa lim yëpp lenn lu ci dem lu nekk lu ci jóg rek dafay daal di indi gàllankoor ci aw doxalin UGPM nag xam loolu ba indi nit fexe ba